Raha ny lojikan'ny fiainana no arahina dia hoe ny renim-pianakaviana no mikarakara tokatrano; ny raim-pianakaviana kosa mitady hevitra izay tokony hitadiavana vola sy hampidirana vola ao an-tokatrano. Ary tena miheritreritra mihitsy izy ireny fa; mila mihezaka hatrany n'inon'inona asa atao dia mila vonona foana, mba hiatrika an'izany hoe asa izany. Entina hamelomana ny ankohonana.

Anisany hoe asam-pianakaviana mihitsy amin'izao fotoana izao ny resaka hoe varotra eto Madagasikara, ary misy karazany maro ny zavatra hoe amidintsika eto Madagasikara eto, ary anisan'izany ohatra hoe ny kiraro, tena maro isan-karazany tokoa ny kiraro izay hita eny an-tsena eny, ny kapa, ireny rehetra ireny dia hitan-tsika eto Madagasikara avokoa, tena mahafinaritra mihitsy !

Efa tsy mifidy taona intsony amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao ny resaka lamaody eto Madagasikara nareo ve mahita taloha ny tanora ihany no tena tia mikarakaran'izany hoe fianjaikana izany ary tia mikarakaran'izany hoe bika aman'endrika izany amin'izao fotoana izao kosa na ny lehibe na ny antitra indridraindrindra dia tena efa liana ao anatin'izany resaka hoe fianjaikana sy ny fikarakarana vatana aman'endrika izany

Tena betsaka ny asa tànana malagasy izay tena afaka atao haingotrano tokoa ary tena ireny zavatra ireny izay tena lafo raha hoe hamidintsika amin'ny toerana fivarotana toerana ara-malagasy. Tena mahafinaritra izany fa tena betsaka koa ny vahiny afaka hoe mampiasa an'izy ireny.

Raha resaka fikarakarana hoe taovolo, tena efa betsaka ny fandrosoana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia efa manana ny resaka fikarakarana an'io taovolo io fotsiny isika. Raha taloha dia mampiasa fihogo vy. Amin'izao fotaona izao kosa anefa raha te hanatsara an'ity volontsika ity isika dia efa misy ny herinaratra, efa misy ny fitaovana afaka ampiasaina hibangoana ity volontsika ity. Ainareo ve fa misy an'izany eto Madagasikara ?

Anisan'ny tena betsaka amin'izao fotoana izao ny resaka hoe fandrosona nateraky ny teknolojia maro samihafa, ao anatin'izany ohatra hoe ny resaka hoe erinaratra dia maro a ireo ohatra hoe takamoa. Tamin'ny fahiny dia tena niresaka hoe jiro a avy amin'ny solitany no afaka hampirehetina ao antrano a. Amin'izao fotoan'izao dia efa maro a ireo karazana takamoa izay tena amin'ny endriny hafa sy tena endriny mahafinaritra mihintsy afaka ataontsika ao an-tokantranontsika ao.

Raha resaka tao trano, nareo vé mahatsikaritra fa eto Madagasikara dia tena mivoatra tokoa izany fananganana trano izany, taloha mantsy dia tovopeta na ny hapehany ireny no tena fanaovana trano izany, amin'ny izao fotoana izao eto Madagasikara dia tena efa mivoatra satria efa misy zavatra kanto sy raitra hampisaina hanamboarana trano ary ny haingo an-trano dia mahafinaritra tokoa amin'ny izao fotoana izao ary misy any izany amin'ny izao fotoana izao.

Anisan'ny kolontsaina izay mbola voatazontsika malagasy amin'izao fotoana izao ny resaka famadihan-drazana izany. Ianareo ve mahatsikaritra fa misy tokoa na dia efa hoe misy aza ny fivavahana kristianina dia tena misy ny manakihana itony fomban-drazana itony saingy anefa tsy fantatr'izy ireo fa tena ilaina izany hoe famonosan-damba ny razana izany.

Anisany fitaovana iray izay tena entana anam-paritahana vaovao tokoa ny resaka gazety raim-pianakavina maty voatifitra ao aminy pejy faharoa ah ! No ahitantsika an'izany tsy maintsy vola ve ? Ao amin'ny pejy fahatelo kosa no ahitantsika mikasika izay. Maro samihafa ny resaka vaovao ao anatiny intony karazana gazety intony.

Ambohimanga rova raha vao maheno an'izany mikasika ny anarana rova izany isika dia anisany hoe toerana misy ireo vakoka malagasy sy tantara malagasy, tantaram-pirenena malagasy. Ao anatin'izany rova izany no ahitantsika ireo karazana hoe toerana fandrian'ny mpanjaka ; maro karazana maro be mihitsy ny zavatra hitantsika ao anatin'izany hoe rova izany.

Maro tokoa ireo hoe karazana voankazo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra hoe itony letisia sinoa itony. Tena izaho raha izaho manokana izao tena tsy mahay mihinana an'izy itony, satria ohatrany hoe malamalama izany izy itony ; nefa dia tena hoe tsara sy mamy tokoa itony voankazo iray itony. Tena mahafinaritra e ?

Raha hoarina amin'ny firenena rehetra dia eto Madagasikara ny tena betsaka indrindra ny atao hoe kristianina. Izany hoe betsaka ny atokom-pinoana misy eto amintsika eto ary tena manamarika fa kristianina sy mpivavaka avokoa ny akamaroan'ny malagasy rehetra.

Anisan'ny eto Madagasikara no tena be itony karazana voankazo itony ary tena misy karazana voankazo tena tsy fahitantsika mintsy nefa tena misy eto Madagasikara. Tena maha salama tokoa ny fihinanan'izany voakazo izany ary tena hoe mamboly izany àry ny ankamaroantsika eto Madagasikara.

Amin'izao fotoan'izao dia tena mahafinaritra tokoa ny mahita ny zaza malagasy, ny tanora malagasy liana amin'ny kolontsaina malagasy tahaka izao satria dia miditra sy mijery an' itony karazana hoe sary fampiratiana itony ; isika tanora mahafinaritra satria dia tena tamin'ny andro fahiny dia ireo lehibe ihany ny tena hoe liana amin'izany resaka kolontsaina izany. Amin'izao foton'izao dia tena ny tanora mikaroka sy mitrandraka izany avokoa ny ankamaroany.

Anisany tena hoe sakafo matsiro mintsy ahy eto Madagasikara izany hoe Drakaka izany. Ianareo hoe fa maro tokoa ireo olona izay tena hoe mankafy ahy sy tena mitady itony karazana sakafo itony. Betsaka ny zavatra hoe mitovy ahy tsiro amin'izy itoy aho fa tena hoe matsiro ahy sy tsara avokoa izy rehetra ireny.

Isika malagasy dia tena matahotra mihintsy hiditra amin'itony karazana tsena lehibe itony na ireny karazana tsenam-bahotra izay tena goavana ireny. Nefa tsy fantatsika fa anisany hoe tena manao fihenam-bidy be mihintsy izy ireny amin'izao fotoana izao eto madagasikara. Tena mahafinaritra, na inona na inona entana vidianao dia efa miha-milatsaka amin'ny atsasany mihintsy vidiny.

Maro tokoa amin'izao fotoana izao ny karazana hoe teknolojia izay tena misy, ary tena mandroso be mihitsy izy io. Raha ohatra ka hanao kafe isika tamin'ny andro taloha dia mila mampandrehitra afo, dia manaingina vilany misy rano ; andrasana mangotraka, izay vao manao kafe. Amin'izao fotoana izao, efa misy karazana hoe masinina mihitsy na milina fanaovana ireny kafe ireny. Apetaka fotsiny ny prizy dia arotsaka ny vovo- kafe dia efa mivoaka ny kafe. Mahafinaritra ny fivoarana tahaka izany.

Sary famantarana toerana fivarotana irony fitaovana asofon-davitra irony ; tena maro dia maro tokoa amin'izao fotoana izao ireo tsena izay mivarotra itony hoe finday itony eto Madagasikara ary tena misy karazany maro mihintsy izy ireny fa samy manana n'y mampihavaka ahy satria dia tena hoe ao anatin'ny tena kalitao tsara avokoa no havoakan'izy ireny.

Tena betsaka amin'izao fotoana izao ny resaka lamaody izay natokana ho an'ny tanora natokana ho an'ny ankizy tena efa maro e ! Ao anatin'izany ohatra ny kiraro efa tsy latsa-danja amin'izany mihitsy isika eto Madagasikara ; efa tena ohatrany hoe any ivelany mihitsy isika rehefa resaka kiraro izany no resahana satria dia efa miparitaka eto amintsika ireo marika maro samihafa.

mahafinatra fa eto Madagasikara dia betsaka ireo karazana hoe Legioma izay tena azo hoanina manta ary tena mahasalama tokoa, anisan'izany toy ny zavatra fatao lasary izay "concombre" hoy isika izay tena mora ambolena izy ity satria voaniny ambolena aminy izy ty dia tena mandadina be mihintsy na izy ity dia mamoaka "concombre" tahaka izao sady hoe fatao lasary izany, oanina manta mihintsy ny tena finanana azy ireny.

Vanim-potoana ny ketsa indrindra isika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara satria izay hoe vary izay dia anisany fototsakafo tsika Malagasy ary tena hoe ilaintsika Malagasy mihitsy ny mamboly azy. Amin'izao zao amin'ireny vakiambiaty ireny dia tena mamafy ketsa avokoa ny olona amin'izao fotoana izao.

Eto Madagasikara dia maro hisafidianana izany hoe sakafo izany, efa tsy vitsy ihany koa ny toeranam-pisakafoanana izay ety madagaskara amin'izao fotoana izao, ary anisan'izany dia tena efa misy mihitsy ara ny hoe sakafo malagasy izay tena mahalina sy mahabetsaka mpisakafo mihitsy.

Anisany manamarika toka-trano iray any ambanivohitra ny resaka hoe ombi-tsarety izany, ny ombi-tsarety dia mahasolo ireo fiarakodia afaka mitatitra entana fa ny ombi-tsarety ihany koa dia afaka hoe mitatra entana any amin'ny tontolo ambanivohitra mafinaritra fa mbola miainan'izany tsara mihintsy isika eto "Madagasikara".

Ianareo va mahita fa tsy voatery hoe ahodina foana ny zavatra efa nosotrotsika na ny zava-pisotro fisotrotsika, efa maro karazana amin'izao fotoana izao ny zava-pisotro miparitaka eny an-tsena rehetra eny ary hitatsika fa tena ao anatin'izany karazana voankazo betsaka.

Anisany tsy afa-misaraka amintsika olombelona tokoa ny resaka trano fa dia tena mivoatra tokoa izy eo amin'izao fotoan'izao. Ianareo ve efa tsy mahita fa taloha efa nisy an'izany hoe trano falafa, trano hazo ary raha aty aoriana kosa dia efa misy kosa ny trano rari-biriky tena izany ny tena hoe mivoatra foana ny resaka trano eto Madagasikara ary tena misy amin'izy ireny tena lafatra tokoa satria tena maha te honina tokoa ao anatin'izy ireny ?

Fa sakafo tena hoe tsara ireto izany hoe paty izany. Karakarantsika miaraka amin'ny atody izy io na miaraka amin'ny voatabia sy tongolo ataontsika saosy tena hoe tsara sy mafilotra mihitsy. Isika malagasy koa dia tena mahay mikarakara sakafo ary tena mampiaiky an'izareo vahiny mihitsy fomba fikarakarantsika sakafo na dia hoe isika eto ihany arany no mikarakara azy sy manamboatra azy dia tena hoe mahafinahitra matsiro.

Anisan'ny tena maro ary tsy tambo isaina amin'izao vanim-potoana mandroso izao ny resaka hoe fampandihizana izany na hoe fitaovana entitsika hampandihizana sy hanaovantsika lanonana. Tena mahafinaritra fa noho ny "technologie" misy sy ny elektrônika misy sy ny hoe herinaratra misy dia tena efa miamivoatra. Arakarak'izay tokoa ny fitaovana ampiasaina mba hahafahatsika manatsara ny lanonana ao amintsika.

Anisan'ny hoe mampiavaka antsika malagasy amin'ny firenena hafa ny finanantsika hoe vary aloha voalohany indrindra. Ao anatin'izany ihany koa ny fihinanana hoe hanokotrana, toy izany ohatra ny katsaka. Tena mafinahitra satria tsy ho an'ny akoho irery ihany akory ny mihinana izy ireny fa isika olombena dia tena hoe maro no tia katsaka na le hoe katsaka mbola mibabony izany, na hoe katsaka efa notontoana andrahoana izany tena tsara sy tena hoe mety amn'ny fahasalamana tokoa izy ireny.

Isika Malagasy dia mikaroka hatrany ny zavatra hoe mampiavaka ao an-tokantranotsika ao. Misy an'izany hoe karazana fanaka izay tena tsara sy lafatra tokoa, isika Malagasy ihany dia afaka manamboatra sy mandrafitra izy ireny. Ao anatin'izany itony karazana hoe sezalava maro isankarazany itony, tena manana endriny samy hafa mihitsy. Ny resaka hoe fanaka ao an-tokantrano izany tena manan-danja be amintsika Malagasy mihitsy.

Resaka taovolo. Isika tovovavy matetika no tena tia mikarakara an'ity resaka taovolo ity, satria dia tena mampiavaka antsika vehivavy mihitsy izany resaka hoe volo izany. Raha resaka lamaody, resaka endrika dia tena mampivoaka ny endrikantsika izany. Taloha dia resaka hoe : "tana ivoho" no tena malaza tamin'izany fahiny izany ; amin'izao fotoan'izao efa maro ny karazana afaka ampiasaina amin'ity resaka volontsika vehivavy ity, fa tsy dia tena hoe : "tana ivoho" foana fa efa miha mivoatra araka ny toetr'andro.

Anisan'ny tena hoe liam-baovao mihitsy isika eto Madagasikara, ary tena anisan'ny vaovao malaza eto Madagaskara min'nizao fotoana izao dia ny resaka hoe politika izany. Izaho izao mahatsikaritra hoe ninon'inona zavatra ataon'ny mpanao politika dia heritreretin-tsika ho ratsy foana nefa araky ny fahaizana manao politika ihany koa no mampandroso ny firenena anankiray. Io dia tena anisan'ny mahabe fanontaniana ny be sy ny maro mihitsy.

Raha mahita ianareo, efa betsaka mihitsy amin'izao fotoana izao ny tanora izay tena hoe mianatra an'itony resaka hosodoko itony. Tena mahafinaritra ny mahita an'izany satria anisan'ny kolontsaina izay mbola tazomintsika Malagasy foana izy io amin'izao fotoana izao.

Maro tokoa eto madagaskara ireo karazana hoe ravinkazo izay tena tsy fantatsika nefa misy dikany avokoa ny karazana ravinkazo raha tamin'ny taloha mantsy izay karazana ravinkazo ireny ny tena hoe entina hitsaboana, hanaovana fanafody ary tena marobe mihintsy ny aretina sitran'ny karazana ravinkazo ety Madagasikara.

Arakaraka ny fandrosoan'ny teknolojia no mampivoatra ihany koa ny fandrosoana eto Madagasikara. Tamin'ny andro fahiny ohatra izao tanaty lavadrano isika no nisintona rano ho sotroina dia mbola mila fikarakarana hoe ampangotrahana ny rano izay vao afaka sotroina. Amin'izao fotoan'izao dia efa misy ny fitaovana anankiray ahafahan- tsika hoe : alefa ao anatiny ny rano, dia efa izy no manadio azy dia afaka sotrointsika mangatsiaka. Tena mahafinaritra e ! Miha mivoatra foana izany zavatra izany amin'izao.

Resaka zavaboary sy tontolo iainana, ianareo ve mahita fa betsaka ireo zavaboary eto Madagasikara no tena mbola mahaliana ny vahiny, tena tsara ry reto ah, satria dia misy zao biby tsy misy any ivelany any. Ianareo ve mety mahita samoina any ivelany? Tena mahafinaritra an, fa isika irery ihany no mety manana izany samoina izany; eto Madagasikara no misy an'izany.

Sainam-pirenena indray ! Saina miloko mavo, maitso ary mena. Ianareo ve mahatsikaritra fa raha vao mieritreritra an'izany loko izany tsika dia efa zavatra hafa mihitsy satria, natokana ho an'ireo olona manao volo tena mavesatra izany loko mavo, mena, maintso izany.

Vanimpotoana andro mafana mihintsy isika amin'izao fotoana izao, ary tena ilaina ny misotro hoe rano betsaka ; isika eto Madagasikara anefa dia tia hoe tsy rano tsotra fotsiny no sotroana, fa tia misotro ranomboakazo ; izay tena mahasalama tokoa any satria ny voakazo eto Madagasikary dia tena hoe natoraly tsara, mety amin'ny fahasalamana tsara avokoa.

Anisany tena mitobaka amin' izao fotoana izao eto madagasikara ny resaka hoe fitaovana entina hikarakarana endrika amam-bika izany, an' isany saro-pady mihitsy izany hoe tarehy izany amin-tsika malagasy satria io no hijerevan' ny olona anao, mila karakaraina tsara. Mila zavatra natoraly avokoa ny zavatra ampiasaina mba ampa-tsara ny tarehintsika.

Angidimby iray no hitantsika eto amin'ny sary. Angidimby fampiasa ireny tafika ireny satria dia misy marika famantarana ny tafika izy ity ; tena maneho fa mafy ary hoentina afaka hangalana sy hijerevana ireny dahalo ireny. Itony dia fitaovana vaovao izay omena ny tafika entina hanafainganana ny raharaha izay tokony ataon'ny tafika.

Tena efa misy karazany maro ny hoe : "antokom-pinoana" amin'izao fotoana izao ary tena malaza mihitsy fa eto amintsika Madagasikara no misy hoe"kristianina" betsaka indrindra. Izany hoe : isika dia tena olona mivavaka ny eto Madagasikara. Izany antokom-pinoana izany, tsy natao hampizarazara sanatria fa natao hampikambana, natao hampiray trano ny mpiray kambana aminy.

Anisan'ny hoe rehefa mikarakara vatana, mikarakara bika aman'endrika isika dia tena mitady ireo zavatra hoe voajanahary: izany hoe zavatra natoraly tsara mintsy ny ao mba hikarakarantsika ny vatana satria tena saro-pady mihintsy izany hoe vatana izany maro karazana zavatra vita voajanahary eto Madagasikara anisan' izany itony karazana hoe nosorana amin'ny vatana itony tena miasa amin'izao fotoana eto Madagasikara.

Anisan'ny sarobidy indrindra amin-tsika olombelona izany resaka hoe fahasalamana izany. Eto Madagasikara dia maro ny zavatra afaka karakaraintsika momban'ny fahasalamana. Araka ny maha saropady azy dia tena voatokana mihintsy izany resaka hoe fanafody entina hitsabona ny tenantsika marary izany, ary n'inon'inona aretina misy eto Madagasikara dia tena efa misy fanafody avy amin'ny zavatra natiora hampasaina amin'izany rehetra izany. Tena mahafinaritra fa miha mivoatra hatrany foana ny resaka fanafody entina hikarakarana ny vatantsika.

Anisan'ny tena mbola mety amintsika eto Madagasikara ny fihinanana an'izany hoe haninkotrana izany. Ao anatin'ny haninkotrana dia maro dia maro tokoa ny karazana haninkotrana : ao ny katsaka, ny saonjo. Eto kosa, amin'ny sary dia hita fa vomanga no hita eto amin'ny sary, tena tsara izany vomanga izany ary betsaka ny zavatra hoentin'izany.

Anisan'ny tena fampianarana ho antsika Malagasy ny resaka hoe angano na ny tantara tantaraina amin'ny vava. Fa amin'izao fotoana izao koa dia efa mihamandroso ny teknôlojia satria dia efa misy ny atao hoe vaky boky. Nisy ny toerana maro be ahitantsika an'ireny boky ireny ahafahan'ny zanatsika mamaky azy ireny, satria ao anatin'ny boky dia misy ny fampianarana ny fiainana andavanandro sy ny sisa.

Fa amin'izao fotoana izao hoy aho, ianareo raha mahatsikaritra ohatran' ny lasa misy hoe zavatra marobe izany ao an- tokantrano ao, izay tsy nisy tamin'ny fotoan' andro taloha fa lasa hoe misy tokoa amin'izao fotoan'izao. Ohatra hoe taloha tsy nisy an' izany hoe fametrahana lamba maloto izany. Fa amin'izao fotoana izao dia efa misy ireny karazana hoe ohatran' ny koveta kely fanasiana lamba maloto, fanangonana lamba maloto ireny.

Maro dia maro tokoa amin'izao fotoana izao ny zavatra entina hanamora fiainana indrindra fa ho an'ny renim-pianakaviana. Ary maro koa ny tsena izay mivarotra izy itony, anisan'izany itony zavatra vita avy amin'ny elektrônika itony izany hoe fitaovana iray entina hanapotipotehana hena ohatra, hanapotipotehina voankazo. Tena mahafinaritra satria efa misy an'izany eto Madagasikara.

Ianareo ve mahita fa betsaka ny sary famantarana ahitantsika amin'ny mahakasika ny hoe fitsarana izany ? Raha vao resaka hoe fitsarana izany dia tsy maintsy atao lanja mitovy ny fitsarana ; izany hoe ahitantsika sary mizana foana resaka fitsarana izany. Tena mahagaga tokoa e ! Fa nahoana ary no hatao ohatra eny foana ny mizana ? Satria ve tsy maintsy am-pitoviana foana no lanjany hoe olo-meloka olona tsy meloka. Mila mandanja foana hoe izao ny sahaza ny meloka mety hoe izay tokoa e !

Anisany tena mirona amin'ny resaka politika tanteraka mihitsy amin'izao fotoan'izao ny vaovao ety madagasikara satria dia tena betsaka ny zavatra mila atao sy hovaina ao anatin' io resaka politika io ; ianareo ve mahatsikaritra ? Efa tamin'ny andro taloha dia ny olona tena be antitra izany tena liana amin'izany resaka politika izany ; amin'izao fotoan'izao na tanora maitso volo ary dia tena liana amin'izany resaka politika.

Anisany hoe fitaovana iray izay tena ilain'ny vehivavy bevoaka izay efa hoe hiatrika fiterana tokoa itony ny fitaovana fasina rano mahafana, fitehirizana rano mafana itony. Nareo ve mahatsikaritra fa hoe amin'izao fotoana izao dia efa betsaka ny karazan'izy ireny ary tena hoe mivoatra manaraka ny toetr'andro sy ny zavatra misy rehetra izy itony.

Nareo ve efa niditra tanatin'ireny trano fisakafoanana ireny ? Tena mahafinaritra satria dia hahitana karazan-javatra izay tena tsy fahitantsika ao an-tokantrano ao. Isika ao an-tokatrano afaka hoe mikarakara zavatra tahaka itony ohatra hoe manao mofo anana tsika fa amin'ny endrika amin'ny fahaizantsika anazy fa ry zareo kosa izay tena hoe manan-talenta mikasika an'izany anatin' ireny trano fisakafoanana ireny dia tena manana zavatra anafangarony ny tsiro izay tsy ananantsika mihitsy ary tena matsapa tsika fa tena tsara sy miavaka ny sakafo ao aminazy.

Ianareo ve mahafantatra hoe tena betsaka ny asan'izany atao hoe voasary makirana izany ? Afaka atao hoe hanasorana aretina izy ireny satria atao ohatran'ny rano fisotro, azo atao ihany kokoa anefa izy ireny hanasorantsika fofona amin'ny vatana mba tsy hisian'ny fofona ratsy mivoaka. Tena maro ary tena betsaka ny asan'izany hoe voasary makirana izany.

Tena efa maro ry ireto ny karazana fiarakodia eny an-dalambe eny. Tena ao ny tsara, ao ny ratsy ary ao foana koa anefa ireo maodely vaovao amin'izany hoe"fitaterana" izany. Tena mahafinaritra fa tena betsaka ary mihamitombo, mihamivoatra hatrany foana ny resaka fitateram-bahoaka.

Mary tokoa amin'izao votoan'izao ahy ireo sampana mampiofana resaka arakasa besaka ny tanora izay tena hoe mitady asa vita fianarana dia tsy mety atsino ionara ny zavatra tokony atao fa amin'izao eto madagaskara dia efa misy aho ireo sampana izay afaka manolotolo-tsasa mampiofana arakasa ihany koa satsia dia tena hoe mivoatra tokoa aho ny eto madagaskara ary tsy sahirana mitsy ahy ra voresaka hoe asa izany

Betsaka tokoa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ireo vokatra izay entina hikarakarana ny endrika amam_bika. Ary tena karazany maro be satria isika Malagasy tia mikarakara izao endrika sy bikantsika izao. Tena mahafinaritra ny zavatra toy izany satria miha mivoatra hatrany ary miha hoe mampiseho hatrany ny mahaolona antsika izany fikarakarana izany.

Maro tokoa amin'izao fotoan'izao ny Malagasy izay tena hoe manangana tsena. Raha ohatra isika mivoaka ny arabe dia tena hoe betsaka ireo karazana mpivarotra enta-madinika hitantsika ary tena hoe mieritreritra mihitsy isika hoe mba hahalafo ve izy ireny ? Fa tena mahagaga fa tena betsaka ny olona hoe manjifa amin'ireny toerana ireny.

Ianareo ve mahatsikaritra fa amin'izao fotoan'izao dia tena efa betsaka tokoa ny zavatra afaka ampiasana ireny akora akorandrika ireny, izany hoe tena fanaovantsika firavaka izay ny tena betsaka amin'izy ireny fa tena hitantsika an'izany avokoa eny an-tsena rehetra eny rehefa resaka hoe akorandriaka izany ; tena mahafinaritra mahavita zavatra tokoa isika malagasy.

anisan'ny zavatra tsy maintsy ilaintsika hikarakarantsika vatana ny resaka fahadiovana ,ny resaka hoe savony izany, fa maro tokoa amin'izao fotoana izao ny karazana hoe savony vita amin'ny ravinkazo, vita amin'ny voankazo , tena anisany hoe zavatra natoraly tsara avokoa satria dia tena misy hanitra isankarazany izany hoe savony fanadiovana ampiasaina izany

Maro tokoa amin'izao fotoan'izao ireo karazana trano fampiratiana ireny asa-tanana ireny isika Malagasy dia tena hoe mahay karazana asa-tanana maro indrindra fa ny hosodoko izany amin'izao fotoan'izao dia tena mahafinaritra mahita an'ireo ankizy sy tanora izay tena liana sy mandala hatrany ireny hoe asa tanana Malagasy ireny.

Anisan'ny tena mahay zava-kanto isika Malagasy ary tena hoe mahay asa tanana tanteraka mihintsy, ary mampikilainy vahiny mihintsy izany hoe asa tanana Malagasy izany. Maro dia maro amin'izao fotoana izao ireo fitaovana izay afaka ampiasaina hanitarantsika ny kanto izay vitantsika Malagasy, ary tena isika Malagasy ihany no manamboatra azy ireny. Tena mahafinaritra !

Fantatrareo hoe volana inona an, no vokatra itony karazana hoe voankazo anankiray pibasy itony tamin'ity volana ity tamin'ity taona ity an, dia tena maro dia maro ary tena vokatra dia vokatra mihitsy an ny mpibasy izany hoe amin'ny volana jona an, ny tena fahavokarany izy itony tena besaka ary tena nitobaka mihitsy an, izany voankazo izany an tamin'ity toana ity.

Raha resaka kolontsaina maha malagasy dia tena mbola anisany mipetraka izany hoe fampirantiana sary izany na fanaovana hoso-doko. Atỳ amintsika eto Madagasikara tena mahay betsaka ny tanora liana amin'ny resaka hoe hoso-doko tahaka itony.

Betsaka tokoa ireo toerana izay tena hoe manan- tatara anisan' izany ohatra any amin' ireny rova ireny. Eo ihany koa ny resaka hoe fasana. Ianareo ve mahatsikaritra fa hoe isika olombelona izao dia mbola samy hilevina sy atao anatin' ireny fasana ireny avokoa. Efa mba nandinika izany ve ianareo hoe ohatran' ny ahoana ary izany, rahatrizay hoe maty isika ka ay anatin'ireny. Dia mety mbola hoe hihaona ihany ve isika sa hoe ahoana sy ahoana ny fiainana any aoriana any.

Betsaka tokoa amin' izao fotoana izao ireo karazana fanaka ao an- tokantrano ao, izay tena miavaka tokoa. Fa haintsika ve fa tsika Malagasy ihany dia mahay, mahavita an' izy ireny ? Tena maro ireo karazana hoe olona izay natokana ho mpandrafitra mihitsy angamba, fa dia tena karazana zavatra hafa sy miavaka hatrany no avoakan' izy ireny raha vao resaka hoe fanaka ao an- tokantrano izany no resahana.

Maro tokoa aminy izao fotoana izao ireo karazana hoe menaka izay misy eto Madagasikara izany hoe fikarakarana tarehy na volo izy io, fa nefa kosa dia tena ny menaka voanio izany hoe menaka "Coco" dia tena fa misy eto Madagasikara isika Malagasy iany dia mahay manodina anazy ireny ahy afahany izy ireny ahy mivadika tena hoe menaka azo ampiasaina hoan'ny zazakely na hoan'ny lehibe izany.

Ho an'ny mpanao mofomamy dia tsy voatery hoe mamorina ny zavatra anaingona irey mofo mamy ireny isika. Fa misy ireo mpivarotra izay tena hoe mivarotra manokana mikasika anireny zavatra ilaina mpitsopitsony madinidinika momban'izany mofomamy izany tena betsaka tokoa izy ireny eny an-tsena voatokany eny.

Anisan'ny ao an-tokantranontsika ao dia tsy maintsy misy itony karazana hoe latabatra fisakafoanana itony. Eo mantsy no iarahan'ny fianakaviana rehetra amin'ny andro hariva na amin'ny andro maraina satria maraina ny andro mety samy manana ny lera fidirana miasa ny mpianakavy rehetra, ny hariva miaraka misakafo. Tena mahafinaritra ary hoe tsara indrindra raha misy itony karazana latabatra fisakafoanana itony ao anatin'ny tokantrano tsirairay.

Resaka finday. Tena maro tokoa eto amin'izao fotoan'izao ny resaka hoe finday, tena avolenta izany raha tamin'ny andro fahiny ohatra dia tsy nisy an'itony finday amin'ny endrin'ny kanto itony fa ireny finday maro bokotra ireny no tena hoe nisy tamin'izany fotoan'izany. Amin'izao kosa dia efa misy ireo karazana finday izay tena hoe raitra tena raitra eto Madagasikara.

Anisany hoe mahasoa sy mahasalama tokoa ireto ny fihinanana voankazo. Ianareo ve mahita fa isika malagasy tena hoe mahazo tombony tokoa, resaka voankazo izany no resahana satria dia tena mbola zavatra natoraly avokoa ny hambolena an'azy ireny dia tena mahasalama sy mitondra hery sy tanjaka ho an'ny vatana ny fihinana hoe voankazo maro loko izany.

Anisan'ny biby fiompitsika malagasy ary ny ankamarontsika malagasy dia manana an'izy ity rehefa ny ambanivohitra izany dia miompy izany. Izaho aloha dia tena matahotra satria misy izy ireny tena masika tokoa , misy kosa anefa izy ireny tena hoe manaraka baiko tsara mihintsy fa tsy masika fa mety tsara mihintsy ny mikarakara sy miompy an'izy ireny.

Miha mivoatra hatrany inty resaka hoe tao-trano ity atỳ Madagaskara amin'izao fotoan'izao tena maro karazana tokoa ireo karazana hoe paozina trano izay mitsangana sy miorina eto madagasikara. Tena mahafinaritra fa mihamivoatra sy mijery ny zavatra hoe lafitsarany izay mahatsara ny trano foana isika ety madagasikara.

Anisan'ny hoe biby tena faran'izay atahoran'ny olombelona indrindra angamba izany hoe liona izany satria tena mampatahotra izy ireny ary tena mihinana olona hono izy ireny. Anisan'ny hoe toy ny voay koa angamba izy itony satria dia tena mampatahotra, na dia hoe ny endriny fotsiny aza dia tena hoe mampatahotra tokoa.

Maro tokoa amin'izao fotoan'izao ireo trano izay hoe tena mampiranty ny asa tanana malagasy sy tena maneho fa isika malagasy tena manan-talenta ary mahay mikajy itony zavakanto maro itony. Anisany hoe vakoka ihany koa mantsy izy itony satria dia tena kolontsaina tamintsika malagasy mihitsy fanaovana izany hoe sary hosodoko izany.

Betsaka tokoa amin'izao fotoana izao ireo karazana hoe sampa-piofanana asa mampianatra itony resaka zaitra itony. Tena ilaina tokoa izany resaka zaitra izany satria na olombelona dia miakanjo, izay tsinona no hiavahan'olona amin'ny biby, izany hoe fitafiana ary tena mahita karazany hafa mihintsy isika raha vao resaka akanjo izany satria na hianarana manokana mihintsy ny fanaovana azy ireny amin'izao fotoana izao.

Ny zavatra rehetra dia tena hoe mila hianarana avokoa ary tena hoe mila fahaizana ny fanaovana an'izany zavatra izany. Anisan'izany ohatra ny karazana hoe fananganana trano raha hoe mpandrafitra ianao dia tena hoe mila fahaizana ary tena hianaranao mihitsy mba ho tonga amin'izay hoe tena maha mpandrafitra anao izay fa tena hoe misy zavatra fadiana kosa anefa amin'izy ireny satria raha ohatra ianao ka saro-panina anefa handrafitra dia tena tsy mety aminao izay asa izay satria mbola mety hoe hianjera eny ambony eny ianao.

Tena anisan'ny hoe mahafinaritra tokoa izany resaka hoe fikarakarana bika aman'endrika izany. Misy ireo zavatra hoe natokana ho an'ny ankizy ary misy natokana ho an'ireo olondehibe. Ao anatin'izany ohatra hoe misy ny hoe voninkazo tanamasoandro hoy isika izay afaka anamboarana zavatra ikarakarana itony endritsika itony na anamboarana ho an'ny zaza ihany koa. Mahafinahitra fa isika eto Madagasikara dia manana ireo karazana hoe voninkazo izay afaka avadika ho fanafody mitsabo itony endritsika itony.

Arak'ilay fomba fiteny hoe izay mahakolokolo no manana ny soa dia tena marina tokoa izany fomba fiten' izany satria raha ohatra ianao ka manana zaridana ao an-tokatrano ao ka raha tsy karakaraintsika dia mety hoe lasa betsaka ny ahidratsy ao, maha ratsy ny voninkazo izay tena tsara ao anatin'io sahatsika io mafinaritra. Ary raha resaka fananganana dia tena natao hoan'ny lehilahy matanjaka ireny ihany manao an'izy ireny.

Raha tamin'ny andro taloha aloha izao dia ny resaka hoe boky no tena mahaliana ny ankizy. Na dia hoe tsy dia hain' ny ankizy ary ny mamaky an' izy ireny, fa ny ray aman- dreny no manazava amin'izy ireo. Amin'izao fotoana izao efa misy itony karazana hoe sary miaina vazaha itony, izay tena ao anatin'ny boky ihany no angalana an' izy ireny. Izany hoe mahafinahitra kokoa ny ankizy ny mijery fahitalavitra, izay misy sary miaina, noho ny mamaky boky amin'izao fotoana izao.

Vata fahitalavitra anankiray indray. Ianareo ve mahatsikatra fa tena hoe mihamivoatra tokoa manaraka ny toetr'andro izany hoe vata fahitalavitra izany ? Raha tamin'ny andro fahiny ohatra dia zavatra hoe loko mainty sy fotsy izay ihany no loko havoaka ao anatin'itony vata fahitalavitra itony, amin'izao fotoan'izao efa misy kosa ireo loko maro samihafa izay entina hoe amoahana ny hatsaran'izany hoe fitaovana anankiray izany.

Maro tokoa amin'izao fotoana ireo ny karazana hoe tsena fivarotana indrindra moa fa ny legioma izany rehetra izany tena hitantsika eto Madagasikara ; efa tena tsy sarotra mihitsy no mitady laoka ho an'ny Renim-mpianakaviana ; tena hoe nampiadana mihitsiny satria efa maro karazany daholo ny zavatra hita eny an-tsena eny.

Anisany betsaka ry ireto ny karazana voankazo eto Madagasikara, ary tena mamboly izany mihitsy ary ny ankamaroantsika malagasy. Ao anatin' izany ohatra ny pasteky, tena betsaka mihitsy, ary tena mahasalama, mahasolo rano izy ireny. Amin'izao fotoan'izao dia efa fahavokaran' ny manga, efa marobe, misy ireo manga izay tena hoe vokatra sy miakatra amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mananasy izay tena efa misy mihitsy faritra izay tena hoe mamboly ireny mananasy ireny.

Eto Madagasikara dia anisany tena maro ireo toerana izay tena hoe manan-tantara sy manana ny lazany mampiavakana anazy. Tena betsaka satria anisan'izany izao ohatra hoe eo amin'ny Rova Manjakamiadana hoe fanahiniana izany hoe natao hoe Rova Manjakamiadana io satria manana ny tantarany mampiavakana azy. Eo anatin'izany misy ny mpanjaka izay efa nitondra tamin'izany vanim-potoana izany.

Raha vao mieritreritra hoe tsena lehibe sy tranombarotra lehibe izany isika dia mieritreritra foana hoe lafo zavatra ao anatin'izy ireny ; fa tena tsy izay tokoa. Eto Madagasikara dia efa maro ireo fitaovana na hoe zavatra sakafo ho an'ny biby hita ao anatin'ireny karazana tsenam-barotra lehibe ireny. Mafinahitra fa efa ahitana zavatra rehetra mihitsy eto Madagasikara eto amin'izao.

Maro dia maro tokoa ny amin'izao fotoana izao karazany fiarakodia izay mifamezivezy eny an-dalambe eny, ary anisany mampimenomenona ny mponina mihitsy satria rehefa mipaika ohatra ny lera manomboka amin'ny enina ka hatraminin'ny folofolo eo dia tena efa miteraka fitohanana be mihitsy moa ny ankamaroany fiara ko izay miasa eto amin'ny Madagasikara !

Anisany hoe betsaka tokoa ireo karazana vorona sy biby eto Madagasikara izay tena hoe eto Madagasikara irery ihany no misy azy. Raha hoe mahatsikaritra hoe misy karazany hoe itony vorondolo itony izao dia ny nataoko ny ohatry hoe fa maninona izany izy itony hoe tsy maintsy ho vorona mpamosavy foana ary baikoin' ireny mpanao ody ireny mahagaga tokoa, kanefa dia vorona tena ny farak'izay tsara ny endrika izany hoe vorondolo izany.

Betsaka tokoa amin'izao fotoan'izao ireny karazana mpitatitra entana eny an-dalana na tsena ; isan'izany ohatra ny kodiaran-droa izay tena anisany nampisy savorivory teto Madagasikara moa izy io satria hoe ahoana moa izany fomba itondrany kodiaran-droa ireny olona ireny raha ohatra ka ny fandria-pahalemana amin'ny alina no jerena eo ihany koa ny soavaly vy, fa anisany tena hoe mitondra entana tokoa izy ireny amin'izao fotoana izao eto Madagasikara.

Fa ay reto tsy ny vehivavy ihany amin'izao fotoana izao no hoe tia an' itony volo miolakolana sy miorongorona kely itony, fa hatramin'ny tovolahy aza dia tena hoe liana sy mankafy an'izany tokoa. Fa misy manendrika anefa dia misy tsy manendrika. Dia arakarakan'izay hitiavan'ilay tompon'ilay volo no anaovany azy.

Anisany betsaka ny mpivarotra izay tena hoe mikarakara ireny fiara-kodia, izay entina itanterana entana na itanterana entana ny tokatrano tsirairay ireny ; anisan'izany ohatra ireny karazana hoe sakafo toy ny "pizza" ireny dia tena maro tokoa izy ireny no hoe mandeha mitondra anazy any an-trano amin'izao fotoana izao otrany tsy dia misy olona fa lasa kodiaran-droa indray no tena hoe mpanatitra an'izy ireny anaty tokatrano tsirairay avy ihany.

Tena efa betsaka tokoa amin'izao fotoan'izao ny resaka hoe fandrosoana eto madagasikara. Ianareo ve mahita fa efa maro ny zavatra, fitaovana mahafa-pahasahiranana antsika malagasy. Taloha raha hoe hamana rano izany isika ohatra dia tsy maintsy mandrehitra afo, mila vilany, mamana rano ary mety hikopak'afo mihitsy aza satria maika isika. Amin'izao fotoana izao efa misy irony fitaovana hoe ampiasaina amin'ny ranomafana irony any amin'ny toeram-pidiovana rehetra iny.

Antsika Malagasyy tena mahay itony karazana asa-tanana itony ary ninoninona zavatra eo am-pelam-tanantsika dia afaka avadin-tsika ho zavakanto Malagasy tokoa izany anisan'izany ohatra fanaovana itony ladino itony nefa mihen-daha mihen-bavy na ny kely dia efa mahay itony ladino itony satria amin'ny alalàn'ny rofia no hanaovana itony karazana asa-tanana itony.

Tena mihamivoatra trano ny resaka hoe fanamboarana trano izany eto Madagasikara. Tamin'ny andro taloha izao dia resaka hoe tovopeta no tena niangan'ny trano ary ny tafo dia tafo bozaka. Mivoatra kosa izany efa amin'izao fotoan'izao, misy ny tafo fanitso, nefa kosa misy ny tafo tanimanga.

Nareo ve mahafantatra fa eto Madagasikara saika hita eny an-tsena avokoa ny zavatra ilaintsika adavan'andro na ny akanjo izany na ny "brosse" nify ny fiogo ireny rehetra ireny dia efa itantsika manerana ny tanàna eny antsena rehetraretra eny tena efa betsaka ary mivoatra ny toerana hivarotana amin'izao fotoana izao.

Anisan'ny tena hoe biby mahafinaritra antsika sy tiantsika ao an-tokantrano ao ny resaka hoe saka izany. Nareo ve mahatsikaritra fa n'aiza n'aiza toerana aleha ohatra eto Madagasikara ka tokantranon'olona dia ahitantsika zany bidy saka izany ? Izy ireny mantsy dia afaka atao namana tsara, afaka resahana, afaka manala ny fahanginantsika ihany koa. Mafinahita e ?

Tena maro tokoa amin'izao fotoana izao ny resaka hoe fiarakodia izany ary tena hoe misy isan-tsaranga mintsy angamba no ilazako azy amin'itony resaka hoe fiara itony satry dia tena misy natokana hoany sokajy ambanimbany, misy ambonimbony ary misy tena hoe faratapony ambony mintsy satry dia tena hoe amin'ikafarany mintsy a ! Efa misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.

Tsy dia maro ny Malagasy tia an'itony karazana sakafo somary masiakamangidingidy itony .Izany hoe betsaka ireo zavatra izay tena mbola tsy fahitantsika eny an-tsena madinka eny .Hitantsika eny amin'itony tsena vaventy anankiray manokana itony fa dia tena hoe karazana sakafo maro sy tsy fahitantsika mihintsy ary tsy mbola fihinantsika , fa tsara amintsika eto Madagasikara mihintsy ny hoe misy an'ireny mihintsy amin'izao fotoan'izao.

Anisan'ny vaovao nahoraka be ny tatoato ny resaka hoe fitaterana kodiaran-droa, satria dia tena tsy nahazo alalana mihintsy izy ireny, hitatitra olona. Amin'izao fotoan'izao nefa tena hoe lasa izy ireny ndray aza no betsaka noho ireny fiarakaretsaka izay efa nisy taloha ireny. Nefa ny taloha dia nampikaikaika mihintsy na resaka fandriam-pahalemana mikasika an'itony hoe fitanterana kodiaran-droa itony.

Resaka ny zavaboary ny tontolo iainana, ny fambolena. Isika dia tena manan-karazana hoe voninkazo ho antsika malagasy izay ary malagasy tena tia mikarakara voninkazo a ! Satria dia tena manatsara ny tontolo iainana izy ireny. Ianareo ve mahita fa ny voninkazo dia misy natao fanafody ihany koa ? Tena betsaka an'izany amintsika eto Madagasikara .

Tena miha mivoatra tokoa eto Madagasikara satria efa misy itony karazana hoe fanadiovana trano mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra itony. Mahafinatra satria efa, talohan izao ianao raha ohatra ka hanasa trano ohatra, dia mila ny herinao mihitsy no mikosikosika an' io. Ny tranonao io amin'izao foton'izao dia efa misy an' itony karazana masinina itony afaka hanadiovantsika ny malotoloto rehetra eny amin' ny gorodona misy antsika eny. Tena mahafinaritra e !

Anisany hoe mahasalama tokoa ny sakafo, zavatra maro loko eto Madagasikara dia tena hoe : karazany maro ireo sakafo izay azo hohanina sy izay hoe volentsika Malagasy ihany ny mamboly azy, tena mahafinaritra sady zavatra hoe : natoraly avokoa ny zavatra ampiasaintsika amin'itony karazana fambolena sakafo itony ; ao anatin'izany izao tena betsaka mihitsy ny zavatra hoe : ahondrantsika Malagasy raha vao resaka sakafo izany raha eto amintsika ny foiben'izany hoe : sakafo izany tena hoe : tsara sakafo eto Madagasikara.

Isika eto Madagasikara dia tena hoe mpamboly ary izay indrindra mihitsy ny tena mampiavaka antsika Malagasy. Miasa mafy, miasa tany mba ampy vokatra tsara ny tany. Anisan'izany ohatra dia tena mamboly an'itony tongolo itony isika. Ny tongolo dia efa fantatsika fa atao amin'ny sakafo izay tena hoe mamerina tadidy koa raha ohatra ka hohanina manta izy itony.

Anisany hoe mampalaza antsika eto Madagasikara ny karazana asa tanana. Ary ny zavatra rehetra dia haintsika amin'ny asa tanana avokoa, ohatra izao : itony karazana fametrahana jiro itony, tena hoe vita amin'ny rofia, vita amin'ny zavatra asa tanana malagasy tokoa. Tena mahafinaritra raha ohatra ka ao an- tokatrano no misy an'izao karazana hoe haingo izao, izay tena hoe vita avy amin'ny asa tanana malagasy.

Ianareo ve mahita fa ao anatin'ireny fiarakodia ireny dia ahitana zavatra mila amboarina, mila fikojakojana, mba hampandeha anazy soa aman-tsara? Tena mila ilaina tokoa izy io, satria raha tsy misy an'izy ireny dia mety ny zavatra tsy tomombana ao anatin'ny fiarakodia, na ohatran'izany. Tena efa mihamivoatra e ! Satria zavatra kely monja dia tsy mampandeha an'izy io.

Hainareo ve fa nisy skoto a dia anisan'ny fikambanana mpanao asa soa, izany hoe ireny a dia tsy mila tambiny fa manao asa sosialy rehetra eny amin'ny fiarahamonina eny. Mafinaritra tokoa ny kolontsain'izy ireny satria dia tena tsy mifanao ialahy a, tsy ny fanao ndry fa ise, izay no tena hoe fiantson'izy ireny.

Ianreo ve mahita fa amin'izao fotoan'izao dia tena efa maro tokoa izany hoe karazana trano fisakafoanana sy trano fisotroana izany? Raha eto anivo tany ohatra dia amin'ny andro antoandro no tena hoe misarika ireo mpanjifa, raha any amin'ny faritra kosa dia amin'ny andro alina izy ireo no tena hoe misarika mpanjifa satria amin'io andro alina io avokoa ny any amin'ny faritra no hoe be olona mpandeha, be olona mitsangatsangana ihany koa mijery ny akanton' ny faritra.

Sakaibe ho isika izany. Isika eto Madagasikara dia anisan'izany hoe tena mpamboly itony resaka legioma itony. Ary tena mafinaritra fa maro ireo zavatra hoe hafaran'ireo vahiny eto amintsika satria eto amintsika dia tena tsara ireny hoe vokatra ireny.

Hainareo fa misy ny zavatra rehetra afaka alaina tahaka ? Misy ihany koa koa anefa ny zavatra aty Madagasikara tsy vitan'ny vahiny ny manao azy raha tsy hoe isika Malagasy ihany no manao azy. Ohatr'izany izao itony petakofehy itony anisan'ny kolontsaina efa ela izy itony kanefa isika Malagasy mahatafavoaka an'izany hoe petakofehy izany tena tsara.

Isika malagasy dia tena mbola tia ny zavatra kolontsaina malagasy ary tia mitazona izany hoe mahamalagasy izany. Fantatrareo ve fa anisany mampivoatra tokoa, anisany mampandroso ny fitazomana izany hoe kolontsaina mahamalagasy izany ? Samy manana ny kolontsaina ny firena rehetra fa isika malagasy dia manana ny antsika manokana ihany koa.

Haintsika ve fa mampitombo fahalalàna tokoa izany resaka hoe vaky boky izany ? Fahiny dia resaka lovantsofina resaka ohatra izany ny zavatra niainana satria dia tena tao anatin'ny angano ny ankizy noho niaina. Amin'izao fotoan'izao dia efa maro ny toerana afaka hijerevantsika ireny trano famakiam-boky ireny

Anisan'ny tena mampikaikaika ny maro mihitsy amin'izao fotoana izao ny resaka hoe rano satria tato ho ato izao dia tena hoe tapaka foana ny rano, ny rano anefa dia tena ain'ny olombelona ary io rano io tena mampikaikaika antsika olombelona sy ny malagasy mihitsy fa raha vao io rano io no tsy ampy dia tena anisany farahidiny indrindra mihitsy isika eto Madagasikara.

hoa e tena maro dia maro eto amin'izao fotoan'izao resaka hoe haingo aho afaka hatontsika amin'ny vatatsika ary tena manana mampiavakaysika malagay satria dia misy ny karato so ataotsoka e vakana hohatra sy voatery hoe no olona mpanao mi sampy araka araka nieferisika no manao andrey vakaindreny aho fa etena nisany mahalina ny tanora manao an'izy irena amin'izao votoan'izao

Anisany foto-tsakafontsika aty Madagasikara izany hoe vary izany. Raha vao resaka hoe vary izany dia tsy maintsy ao anatin'izay koa any ny laoka. Anisan'ny marobe an'ireo karazana hoe legioma afaka havadika laoka. Haintsika mihitsy ny mikaroka hoe inona avy ny zavatra mety hampiarahina mba hanatsara an'ity tsiro ity satria dia tena tsara mihitsy izany hoe sakafo nahandro gasy izany.

Isika eto Madagasikara dia anisany tena manankarena raha vao resaka hoe ravinkazo zavamaniry izany no resahana ; satria dia ao anatin'ireny no ahitantsika resaka hoe fanafody ahafahantsika mitsabo raha ohatra hoe sanatria hoe marary isika. Tena mahafinaritra isika eto Madagasikara tena manankarena raha vao resaka hoe zavamaniry izany.

Anisany tena zavatra ilaintsika ao anatin' ny tokatrano ao anatin' ny lakoziantsika ao indrindra fa renim-pianakaviana ny tena mila azy ity. Ny resaka hoe sahafa izany satria ireny no entina hanasorana ireo ahi-dratsy ao amin' ny vary na dia ihany koa hitsimponana ireo zavatra hoe izay mety tsy ilaina amin' ny sakafo izay andrahontsika. Mahafinaritra fa isika malagasy dia tena efa mahay, tsika ihany dia afaka manamboatra izy ireny.

Akanjo miloko mavo, volomparasy ary mavokely. Maro tokoa ny karazana hoe akanjo izay tena mahaliana ny maro amin'izao fotoan'izao ; anisany izany izao itony akanjo itony izay tena hoe marevaka dia marevaka tokoa. Mety amin'ireo ambanivohitra kokoa ny mahita an'itony akanjo tena marevaka itony mba manamarika hoe faly ohatran'izany.

Efa mety ve fanaovana pôlitika eto Madagasikara ? Taloha dia ny zokiolona ireo antitra no tena liana be amin'ity resaka pôlitika ity. Amin'izao fotoan'izao efa tsy mifidy taona intsony satria tena miompampana be amin'ny resaka pôlitika avokoa na ny tanora indrindra indrindra satria tena liana amin'izany resaka pôlitika izany.

Raha tamin'ny andro taloha dia mbola tsy nisy izany hoe karazana fiara fitaterana izany na hoe ireny fiarakodia ireny fa mandeha tongotra foana ny olona na ireny hoe soavaly vy ireny no tena fitainginy tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao fotaona izao kosa dia efa misy itony karazana hoe fiarakodia izay tena tsara itony ary tena hoe tsy mety mihitsy isika raha tsy mitondra azy itony ary efa ianaran'ny be sy ny maro izy io amin'izao fotoana izao. Izany hoe manomboka eo amin'ny faha valo ambin'ny folo taona no mihaotra moa izany no tena mahazo fahazon-dalana mitondra itony fiara itony.

Anisan'ny tena toerana manan-tantara ho antsika tokoa izany hoe Rova izany ary anisan'ny tena mitana ny zava-padintsika Malagasy tokoa. Ianareo ve mahatsikaritra fa maninona tamin'izany fotoana izany ireny karazana hoe hazo ireny no nanamboarana itony rova itony ary tena hita fa tena mbola mafy ? Tsy haiko hoe mbola mety misy karazany toa ireny ve any azo ampiasaina amin'izao fotoan'izao raha ohatra hoe handrafetana trano ? Fa liana amin'ny karazana hazo nampiasaina tamin'itony fananganana roava itony aho dia karazana hazo hafa mihintsy satria dia tena tsara sy mahateza.

Maro tokoa amin'izao fotoana izao ireo olona izay tena hoe mpikarakara irony andrn'ny jiro irony ; izay tena hoe mampidi-doza izy ireny satria dia tena milalao ireny karazana erin'aratra maro samy hafa ireny ; ary ra ohatraka hoe ao anatin'ny mikotroka ny orana dia tena tsy azo kitihana mihitsy izy ireny na dia hoe izay ary no asan'ireny olona ireny.

Anisany hoe biby tena natahorako mihitsy izany hoe orita izany satria mahita an'ilay tanany maromaro be iny dia efa kivy ianao, fa ianareo hoe mahafantatra fa zavatra azo hohanina tokoa izany ? Izaho izao miasa amin'ny lafin'ny sehatra ohatrany hoe mahandro sakafo dia tena haiko mihitsy ny hoe hay, fanaovana ohatra izao izany itony karazana hoe orita itony, mahafinaritra. Isika eto Madagasikara dia anisany tena hoe manana karazana biby afaka hohanina np ompiana ihany koa.

Maro dia maro tokoa ny karazana voankazo eto Madagasikara na dia ny hoe ny sakafo eto Madagasikara ihany koa aza dia tena maro karazana avokoa satria dia tena natoraly avokoa ny zavatra, ao anatin'izany izy ireny aza dia tena mahasalama ; zava-dehibe amitsika mihintsy mantsy izany hoe fahasalaman'izany ary no izany indrindra aza no ihinanatsika hoe sakafo ara-pahasalamana tsara mintsy, eto Madagasikara dia tena ara-pahasalamana avokoa ny karazana voankazo sy ny legioma rehetra.

Maro tokoa amin'izao fotoana izao ireo karazana hoe fiarakodia na fiara fitaterana izay tena tsara tokoa satria dia tena efa maro tokoa ireo karazana fiara misy eto Madagasikara. Anisan'izany, efa misy mihitsy ary ireo hika faran'izay tena lafatra ary tena hoe tsy kasihan-dalitra mihitsy. Efa tonga eto Madagasikara mihitsy izany amin'izao fotoana izao.

Eto Madagasikara dia tena anisany mbola betsaka izany hoe ravinkazo ahafahantsika manao fanafody izany, izany hoe afaka avadintsika ho fanafody. Tena betsaka izy ireo no tadiavin'ny vazaha tadiavin'ny vahiny mba halain'izy ireo satria eto amintsika ihany no misy azy. Tena mahafinaritra e !

Anisan'ny zavatra tsy afa-miala miaraka amin'ny trano itony resaka hoe trano fidiovana itony satria tena ilaina tokoa izy ireny. Anisan'ny ihany koa hoe marika ahafantarana ny fahadiovana ao an-trokantrano iray mantsy ny fisian'izy ireny ary ny fahadiovan'izy ireny ihany koa. Efa maro karazana koa ankehitriny ny resaka hoe trano fidiovana vita avy amin'ny resaka hoe fitaratra mamirapiratra. Mahafinaritra ny mijery ny zavatra hoe mivoatra tahak'izao.

Tena betsaka amin'izao fotoana izao ny resaka hoe trano fisakafoana sy trano fisotroana izany. Ianareo ve mahatsikaritra fa tamin'ny andro taloha tsy misy an'izany zavatra izany ? Eny an-dàlana eny ny mpivarotra kafe sy mofo no tena betsaka ; fa amin'izao fotoana izao dia tena efa misy natokana hoe : hisakafoanana na dia hoe vary sy laoka fotsiny ary, dia tena mahafinaritra fa miha mandroso sy miha mivoatra hatrany i Madagasikara !

Nareo ve mahatsikatra fa amin'izao fotoan'izao tsy misy fiavahana intsony izany hoe lahy na vavy izany hoe resaka volo satria amin'izao fotoan'izao dia tsy natao ho an'ny lehilahy ihany ny fohy volo fa na ny vehivavy, ary dia tena hoe tia fohy volo kokoa ayt samy manana ny fikarakarany atao amin'ny volony io daholy na vavy na lahy.

Fa anisany tena mahafinatra ange ao tokatrano ao raha vao misy zavatra mampiavaka ny tokatrano iray e ! Na dia hoe zavatra anankiray izay tena tsy fahitantsika anatin'ny tokatrano hafa izany hoe arakaraky ny fahaizantsika mandamina, fahaizantsika manao ny haingo rehetra samihafa ao tokatrantsika ao no mahatamana ny zanatsika sy ny raiamandrenitsika ary ny vaditsika ao an-tokatrano.

Fampirantina ny asa tanana malagasy sy ny vita malagasy no hitantsika eto. Isika Malagasy dia tena mahay izany asa tanana izany tokoa. Hita eto izao ny ladina efa betsaka ny tanora liana sy manao ity asa ladina ity, ao ihany koa ny satroka penjy izay mbola hita eny amin'ny zokitsika Ray aman-dRentsika no mpanao azy itony, ao ihany koa ny akanjo izay hita manamarika ny maha malagasy ny malagasy.

Tena betsaka tokoa ireo zava-manan'aina eto amintsika. Eto Madagasikara dia tena misy ireo karazana biby izay tsy fahita any ivelany any fa eto amintsika irery ihany no misy azy. Fanta-tsika ve fa mana-karena izany mihitsy isika amin'izao fotoana izao? Ary anisany tena maha betsaka ny mpizaha tany izany resaka hoe hijery ny biby eto madagasikara izany.

Anisan'ny hoe fitaovana tsy afaka misaraka amintsika tambanivohitra ny resaka hoe angady, lapelina, izay entina manamboatra sy miasa irony tany irony. Mahafinatra fa tena betsaka tokoa ny Malagasy izay tena mbola tia fambolena amin'izao fotoana izao.

Sainam-pirenena malagasy mariky ny fiandranan-pirenena tokoa izany hoe sainam-pirenena izany, anisany marika fa malagasy tokoa isika. Ny sainam-pirenena malagasy moa dia fatantsika fa maintsy fotsy ary mena sy tena manamarika zavatra betsaka eto amin'ity tanindrazantsika malala ity.

Efitrano fandrafetana miloko fotsy somary efa malotoloto, ny rindrina misy takelaka hazo miloko mainty miankina aminy, eo anoloana kosa ahitana fitaovana fandrafetana mipetraka ambony latabatra kely somary efa vasobasoka vita avy amin'ny hazo toy ny fandraka sy tsofa, eo ambany kosa ahitana potipotika sy tapatapaka hazo.

Ianareo ve mahatsikaritra fa hoe arakaraka ny faritra no anaovana ny volontsika eto Madagasikara ? Ohatra izao any amin'ny toerana mafana, Sambava ohatra sy ny sisa ohatran'izany, dia atao mirandrana ny volon'ny tovovavy raha tovovavy : satria ireny afaka mifintimpintina tsy misavoritaka ny volo, satria dia tena mafana ny andro amin'ireny toerana ireny.

Anisan'ny mampandroso ny firenena iray ny fitazonana ny kolontsaina ao aminy, anisan'izany isika malagasy. Eto Madagasikara dia anisan'ny ataontsika malagasy ny fanaovana sary sokitra. Sary sokitra maromaro amin'ny endriny samy hafa no hitantsika amin'ny sary eto. Azo lazaintsika ihany koa hoe sary vongana izy itony. Tena mahafinaritra ary tena tsara ny mijery izany sary sokitra izany.

Anisany tena hoe mahaliana ny tanora mihitsy amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara ny resaka hoe fiarahana maka sary izany. Ao anatin'izany misy tanora maromaro manana ny endrika samy mampiahafa an'azy nefa kosa dia tena endrika kanto avokoa ny endrik' izy ireo. Mahafinaritra mijery ny tanora malagasy hoe miray hina.

Anisany hoe betsaka tokoa amin'izao fotoana izao ny karazana hoe asa-tanana vita malagasy izany. Isika Malagasy dia tena tia mikarokaroka ireo zavatra afaka havadika ho zavatra vaovao anisan'izany ohatra : anisany mahaliana ny tanora amin'izao fotoana izao ny fanaovana itony ladina itony, izany hoe amin'ny alalan'ny rofia no anamboarana izy itony ary betsaka mihitsy ny tanora hoe liana manamboatra izy itony.

Anisany sakafo tena mbola mampiavaka antsika aty Madagasikara angamba ny resaka hoe sakafo maraina izany. Itony karazana mofo izay ataontsika hoe makasaoka itony, izany hoe tena maro tokoa ireo karazana mofo izay tena hoe isika Malagasy mahay azy ireny. Ary tena hoe tian' ny vahiny na dia hoe ny mihinana azy ireny fotsiny aza.

Anisany tena sarobidy izany resaka hoe fahasalamana izany, isika eto Madagasikara dia tena tsy manano sarotra mihitsy amin'io resaka fahasalamana io satria betsaka ny voninkazo, betsaka ny zava-maniry afaka havadika hoe fanafody ho an'ny Malagasy, tena tsy manano sarotra satria tena maro ary tena manakarena an'izany hoe fanafody izany isika raha resaka hoe voninkazo no jerevana.

Anisan'ny nampisandratra ambony be ny resaka fanatanjahantena teto Madagasikara no hoe baolina kitra izany satria dia tena efa tafakatra amin'ny dingana ambonimbony tokoa isika malagasy raha ity baolina kitra ity no resahana. Tena mahafinaritra satria tena mahaliana ny tanora izany resaka hoe fanatanjahantena izany amin'izao fotoan'izao.

Ianareo ve mahita fa efa afaka soloina sy mivoatra avokoa ny zavatra ampiasaina rehetra amin'ireny fiara fitaterana ireny ? Raha hijery resaka môtera isika efa afaka hampifanamboarina izy ireny mba hijerena an'izay tena tanjany sy heriny.

Anisan'ny tena norarana mihintsy tamin'ny taloha, raha vao hoe mividy an'izany hoe vovon'javatra mivadika ho rano amin'ny fisotro izana hoe ireny mivadika ranom-boankazo fisotro ireny. Satria betsaka ny zavatra, ankora ao anatin'ireny vovon'javatra ireny ihany izay tsy fatantsika izay tena hoe makarary tokoa, dia tena rarana anefa amin'izao fotoana izao. Any anatin'ireny tsenabe fivarotana an'ireny, dia tena misy karazana zavatra vadika ireny fisotro tahaka ireny mihintsy.

Tena anisan'ny tovovavy kely izay tena hoe lava volo mihintsy ihany no manao an'itony karazana volo hoe miolagolana itony; tena manendrika tokoa moa raha ohatra hoe lava volo no manao anazy itony fa raha fohy volo ohatra somary manahirana ihany mijery azy. Fa hampiarahana amin'ny raoby lava fotsy izao karazana volo mainty miolangolana izao, tena hoe tsara sy Mahafinaritra mihintsy ny mijery azy.

Anisany hoe kojakoja kely nefa tena manan-danja tokoa amin'ny mpivady raha resaka fanambadiana izany itony hoe : peratra itony ary samy manana ny peratra izay tiany hanaovana an'azy ny mpivady, fa nefa kosa peratra tsy misy vatony no hampiasaina raha ohatra ka hoe : raharaha fanambadiana izany no resahana.

Tena efa miamivoatra manaraka ny toetr'andro tokoa amin'izao fotoana izao ny resaka trano izany raha ny eto andrenivohitra manokana dia maro ireo karazana trano hita eto. Hita eto andrenivohitra ohatra : ny trano sase, ny trano baoritra, ny trano vita feta, ny trano biriky. Io biriky io koa mizara roa : misy ny biriky tany, ary misy ihany koa ny biriky tany manga. Dia tena hoe miamivoatra hatrany. Ary tena manaraka ny toetr'andro hatrany ny resaka hoe trano fonenana izany no resahana.

Ianareo ve mahita fa mihamivoatra hatrany resaka fitaterana ety Madagasikara ? Ary misy amin'izao fotoan'izao ny atao hoe fiarakodia. Raha fahiny mantsy dia resaka ampondra, rameva ireny ny fitaterana tamin'ny andro fahiny efa elabe. Amin'izao fotoan'izao dia efa mivoatra manaraka ny toetr'andro izany ary tena efa misy ny fiarakodia izay tena lafo vidy tokoa eto Madagasikara dia misy an'izany.

Ny tanora tokoa no hoavin'ny firenena : izany hoe ilaina ny tanora mba hianatra ireo zavatra tokony ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ilaina ihany koa mba hianatra ireo zavatra tokony atao entina ampandrosoana ny firenena. Satria anisany hoe zava-dehibe amin'ny firenena tokoa, izany hoe hevitry ny tanora izany, ary hafa ihany ny olona hoe vontom-pianarana izany.

Anisan'ny voankazo tena tsy nampoiziko mihitsin'izy itony satria dia tena gaga fosiny aho raha mahitan'izy ireny maniry, izany hoe ny voamadilo izany ; tena gaga aho hoe hazobe tahaka iizao kay no mamoaka itony karazana voankazo voamadilo itony. Tena anisany hoe zavatra tena marikivy tena mahakirana tanteraka mintsy moa vao resaka hoe voamadilo izay no resahana. Tena maro ireo olona izay tena mpankafy azy itony manokana.

Amin'izao fotoana izao dia anisany tena hoe maro tsy tambo isaina eto Madagasikara izany resaka hoe trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny ary trano fisotroana izany. Anisany tena mikaroka hevitra hatrany izy ireny mba ahafahana hanana zavatra miavaka tsy hitovizana amin'ny any an-tokatrano any mba ahafahan'ny olona miditra ao aminy, dia miala voly, mahazo rivo-baovao, mahafinaritra ny toerana tahaka ireny.

nareo ve naheno an'ilay vaovao tena nalaza be indray taona iny? Izany hoe ny taona telo amby roapolo sy roa arivo izany hoe teo am-panalana fanadinana bakalorea mintsiny teto madagasikara no tena hoe tapaka ny jiro tena mampalahelo ah! Satria ao anatin'ny fianarana, ao anatin'ny fanadinam-panjakana mihintsy no tapaka ny jiro ary dia tena alim-be mihitsiny ny ankizy no nirava tamin'izany hoe fanalana fanadinana tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo izany.

Ianareo ve mahita fa efa haintsika Malagasy mihitsy amin'izao fotoana izao ny mikarakara an'izany resaka hoe sakafo hohanina izany ary tena matsiro izy ireny na dia hoe ny resaka mofo mamy izany na dia resaka hoe sakafo mahavoky izany. Tena mahafinaritra fa isika Malagasy dia mahay mitsinjo hatrany ny fahasalamantsika mba ahafahantsika manao ireny karazana zavatra samihafa tsara ireny.

Voanjo aman-korany. Ianareo ve mahatsikaritra fa ny olona any ambanivohitra dia mamboly voanjo ny ankamarony ary nitiavan'ny olona any ambanivohitra izany voanjo izany dia andrahoana aman-korany miaraka amin'ny sira. Tena mahafinaritra mihinanan'izany voanjo hoe masirasira nefa any tsy mikarepoka ihany koa izy fa malemy nefa tsara ihany koa ny voanjo ohatra hoe hohanina izy endasina mikarepoka tsara iny.

Ny trano fisakafoanana na ny trano fandrasaim-bahiny na ny trano fisotroana dia anisan'ny tena mitady izay zavatra tena lafatra indrindra ary miavaka aminy any tokantranontsika tsirairay avy mba hahafahantsika miala voly, maka rivo-baovao. Mahafinaritra fa tena misy an'izany eto Madagasikara natokana ho an'ny olon-drehetra izy io.

Trano fampiratiana sary hosodoko. Tena mahafinaritra amin'izao fotoan'izao mahita hoe tanora maro no liana amin'itony karazana hosodoko itony ! Tena isika Malagasy mihitsy no mikajy ny zava-kanto tahaka izao ary tena mampiavaka antsika mihitsy izy itony, tena mahafinaritra no mbola hoe mianatra itony karazana asa tanana itony !

Anisany hoe maro tokoa, amin'izao fotoana izao, ireo karazana tsena izay mivarotra itony hoe karazana finday lafovidy itony. Mahafinaritra satria ao anatin'izany dia ahitana karazany maro ireo finday fampiasantsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ohatra ireo finday misy bokotra maro, ary ao anatin'izany kosa ireo finday izay efa hoe taty aoriana no nisian'izy ireo. Ary tena hoe mihamivoatra hatrany foana raha resaka hoe tsenam-barotra izany foana no resahana.

Anisan' ny fitaovana tsy maintsy ilaina ao anatin'ireny fiarakodia ireny itony milina fanodonana, na itony motera itony satria tsy maintsy ilaina ao anatin'ireny. Satria tsy mandeha mihitsy izy ireny raha ohatra ka tsy misy an' ity motera ity. Anisany efa betsaka amin'izao fotoana izao ireo mianatra mikasika an' izany hoe fikarakarana sy fikojakojana motera izany. Tena mahafinaritra satria tsy maintsy hoe mila haitsika mihitsy izany ny zavatra ao anatin' izy ireny.

Tena maro be ireo karazana voninkazo na ireo karazana ravin-kazo na zava-maniry izay tena tsy hita afa-tsy eto Madagasikara eto ihany. Raha ohatra ka mikasika an'ireny ravina ireny mantsy eto Madagasikara dia afaka atao fanafody izy ireny, afaka atao zavatra maro be fa ny zavatra hoe tsy misy afa-tsy eto Madagasikara dia ny ravinala izany. Izany hoe tena eto Madagasikara antsika mahita ravinala. Amin'izao fotoana izao ohatra ny tsy dia misy tsony izy ireny fa mety hoe maty taranaka ve sa mety mbola misy fa any amin'ny faritany ihany.

anisany efa, betsaka amin'izao fotoan'izao ny olona izay tena hoe mianatra itoan-karazana sary ah atao amin'ny efitrano hitony tena betsaka antsika malagasy tena hoe manan-talenta aho satria izay tena tsavoaka antsika amin'ny taratasy irery ihany izy nehefa efa baribarintsintsika maneranan'ny malagasy mintsy fa tena haintsika mikajikajy zavatra tahaka izao ah ao ananty efitrano aho tena mafina azo

Raha resaka haingo indray no resahantsika, izany hoe raha resaka firavaka dia tena betsaka isika Malagasy no tena liana amin'izany resaka firavaka izany, indrindra indrindra fa ny tanora nefa koa ireo be antitra dia tena tsy manaiky mihitsy fa mila firavaka, mila miravaka tanteraka mihitsy raha hoe hivoaka ny trano izany.

Anisan'ny tena mbola mahafinaritra izany hoe miaina amin'ny tontolo ambanivohitra izany satria mbola miaina rivotra madio. Any ambanivohitra any dia mbola misy irony trano atao hoe tovopeta irony. Mazava ho azy fa tafo bozaka mbola misy any ambanivohitra ao koa anefa ny tafo fanitso fa nefa kosa noho ny fandrosoana misy fa tonga itony satelita itony any amin'ny toerana na dia ambanivohitra lavitra aza.

Betsaka tokoa amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara ny trano fisakafoanana izany. Anisany hoe tena marobe ary tena misy karazany maro izy ireny. Araka ny mahamaro azy dia tena misy izay tena mampiavaka azy ireny tsirairay ; ary tena mahafinaritra ny miditra sy mitsidika ary misakafo ao anatin'izy ireny.

Tsika Malagasy dia tena mirotoroto ny fiainana hoy isika izay. Eto Madagasikara, ny fianakaviana dia atao mifanampy foana : ao ny sasany mikaroka ny sakafo hohanina an-davanandro, ao natokana hianatra hoan'ny ankizy izany, ao ny mitokana ho mikarakara tokantrano, izany hoe ny eto Madagasikara dia mifanampy foana resaka hoe fianakaviana ao an-tokantrano ao.

Ianareo ve mahita fa efa betsaka mihitsy amin'izao fotoan'izao ireo karazana hoe asa tanana izay vitatsika malagasy na dia hoe amin'ny lafin'ny resaka hoe fandrafetana ary izany ? Ao anatin'izany fanaovana varavaram-by dia tena mila tokoa an'itony karazana hoe fitaovana iray itony izany hoe mila sodira hoy isika izay. Tena ilaina be izy ireny satria dia tena miasa amin'ny resaka vy tokoa ary tena mahavita zavatra betsaka isika malagasy amin'ny fampiasana sodira io.

Maro dia maro tokoa ny fitaterana efa nisy teto Madagasikara anisan'izany itony fitaterana an-dalamby itony ; tena nahaliana ny maro tokoa izany tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoan'izao anefa ny fitaterana an-dalamby dia hita fa ny solika. Ny solika fandrehitra.

Tena betsaka ry reto ny hoe manantalenta eto Madagasikara ! Anisany hoe mbola kolotsaina tamin'izany fotoana izany ny fanaovana sary hosodoko izany ary tena hoe hita hoe mahay isika zanaka Malagasy, tena mahafinaritra satria dia tena amin'izao fotoana izao dia hampirantina izy ireny ary dia tena hoe liana ny be sy ny maro mijery izany hoe fampirantina asa-tanana malagasy izany.

Anisany efa betsaka amin'izao fotoana izao ireo tanora izay tena hoe miasa amin' itony milina fanjairana itony. Izany hoe, tena mianatra manjaitra mihitsy satria raha tamin'ny taloha dia tena voninahitra ho an'ny vehivavy mihitsy izany hoe mahay manjaitra izany. Fa raha vehivavy tsy mahay manjaitra dia aleo tsy manambady hoy ny Ntaolo taloha. Fa anisany tena hoe besaka mihitsy amin' izao ny tovovavy amin'izao na tsy tovolahy ary fa lehilahy, tena liana amin'ny resaka hoe zaitra izany.

Isika malagasy taloha dia nozarina tamin'izany resaka hoe angano sy tantara kely izany alohany hatory na eo amorom-patana eo. Ireo zokiolona moa no tena anisany hoe mizara izany angano izany tamintsika zanaka. Amin'izao fotoan'izao kosa dia efa misy ny karazana boky izay mirakitra ireny anganom-bazaha ireny izay entina ahafahantsika manome fahalalàna ho an'ireo taranaka antsika indray atỳ aoriana.

Foto-tsakafotsika Malagasy tokoa ny vary ary isika Malagasy tena mihinam-bary betsaka indrindra satria hoe mampitondra hery izy io. Amin'izao fotoana izao dia tena vanim-potoana fanetsana tokoa any Betsiboka any ohatra, tena hoe efa ao anatin'ny ketsa tanteraka, efa vita ketsa tanteraka ny tanimbary ary io vary io dia tena maro ny fikolokoloana mila atao amin'io vao hoe mivoaka fotsim-bary hoanintsika izy io, tena haintsika Malagasy ny mikarakara izany hoe foto-tsakafotsika izany.

Akanjo lava iray miloko mena midorehitra tsara mihitsy izany loko izany. Amin'izany kokoa misy ireto sary kely ireto ohatra ny hoe salohim-bary izy ireto raha tsy diso. Ianareo ve mahatsikaritra fa anisany hoe foto-tsakafotsika malagasy izany hoe vary izany ? Tena hoe ny akanjo na ny zavatra rehetrarehetra natao dia misy heviny avokoa eto Madagasikara.

Araka ny tantara sy ny lovan-tsofina tany aloha dia tao aorian'ny fanjanahantany no nisian'ny hoe : fivavahana kristiana fa tao alohan'izay dia tsy nisy izany hoe : fivavahana kristiana izany. Amin'izao fotoan'izao nefa dia tena eraky ny tanàna dia ahitantsika fiangonana izay tena hoe : atokom-pinoana maro miforona eto madagasikara ; tena mahavarina tokoa izany zavatra izany a !

Anisan'ny vaovao mafana foana eto Madagasikara ny resaka hoe politika, izany raha tamin'ny andro taloha dia ny resaka politika dia natokana ho an'ny olona efa fotsy volo ary efa antitra amin'izao fotoana izao na ny tanora aza dia tena hoe liana amin'izany resaka politika izany, eo anatiny hoe fifidianana ben'ny tanàna indrindra isika amin'izao fotoana aoka tena hoe tena vao maika ho mia mafana ny resaka politika.

Nareo ve mahasikaritra fa ireny toerana hoe : "fandraisam-bahiny, fisakafoanana ireny" dia an'isan'ny toerana hoe tena milamina mihintsy ny safidian'ny mpamorona azy ireny sy ny tompon'izy ireny mba ahafahana hoe miala voly, miala sorosory, misakafo milamina dia tena hoe toerana miavaka tsy mitovy amin'ny andavanandro no misy an'izy ireny ?

Raha resaka fampianarana no natao sy eritreretina dia tena anisany sahiran-tsaina ny mpampianatra. Amin'izao fotoan'izao raha mampianatra ireo tanora efa mihitatra mantsy ny sain'ny tanora ary efa betsaka ny teknolojia misy dia tsy voara-maso avokoa ny tanora rehetra izay mianatra ao anatiny toerana anankiray. Araka ny hitatsika dia maro ireo mpianatra anefa dia tokana monja ny mpampianatra ao anatiny dia samy manao izay tiany atao avokoa ireo mpianatra rehetra.

Anisan'ny hoe zavatra tsy maintsy ilaina ao an-tokantrano ao ny resaka fahadiovana, ny resaka hoe savony izany. Any amin'ireny tranom-pivarotana ireny dia efa misy ihany koa ireo hoe karazana savony maro be. Raha tamin'ny andro fahiny dia savony tokana ihany ohatra ny zavatra misy amin'izany tamin'izany, amin'izao fotoana izao tena efa maro tokoa ireo karazana savony amin'ny endriny maro samihafa ary amin'ny hanitra maro samihafa ihany koa.

Mihamivoatra foana ry ireto ny karazana hoe tao-trano eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao, raha tamin'ny andro taloha izaho dia tena hoe trano vita amin'ireny tofo-peta ireny ny tafotrano ; amin'izao fotoan'izao dia efa misy ny tranon'izay vita amin'ireny biriky tany ary ao ihany koa ny biriky tanimanga tena efa hoe mivoatra tanteraka mihintsy na dia ny varavarana tsy hazo intsony fa efa vy amin'izao fotoan'izao tena mihamivoatra manaraka ny toetr'andro.

Maro tokoa isika malagasy tena tia ity karazana sakay ity, misy tantara-kely mihintsy hoe ny olona masika hono raha mamboly sakay dia tena vokatra tokoa izany sakay izany fa raha olona tsotra no mamboly azy dia tsy mahavanona azy mihintsy. Tsy aiko hoe marina izany sa hoe diso, fa izay tantara henoko teny anelanelana teny

Ireto karazana firavaka ireto dia tena hoe mamoaka ny maha izy anao angamba izy itony raha ohatra ka hoe tena jerevan-tsika. Raha ohatra ka hoe anaovan-tsika amin'ny akanjo somary tsotsotra fa nefany mampivoaka tanteraka mihitsy ity karazana hoe firavaka anankiray ity. Ao ny kavina ary ao kosa ny rojo, izay tena hoe tena mahafinaritra mihitsy raha hoe anaovan'ny tovovavy izy ity izao no tena hoe tsara.

Araka ny hita eto amin'ity gazety iray ity dia mbola maro ny tsy fandriam-pahalemana hita eto Madagasikara nefa na izany aza dia efa manao ny ainy tsy ho zavatra ireto mpitandron'ny filaminana mba hanakanana izany olon-dratsy izany satria dia maro dia maro tokoa ireo olon-dratsy izay voasambotra hita eto amin'ity gazety ity.